Ina so ne zan yi bayani yadda za a haɗa ƙuliƙuli a hausance wato cincin. Abubuwan da za a buƙata idan za a haɗa wannan ƙuliƙuli wato cincin sune kamar haka. Fulawa ƙaramin kofi huɗu, sikari rabin kofi, simas cokali huɗu, ƙwai guda ɗaya, madara na gari ko na ruwa kofi ɗaya, sai gishiri ƙaramin cokali ɗaya, muna buƙatar baƙar hoda cokali ɗaya, man gyaɗa dai dai yadda zai ishe mu suya. Yadda za a haɗa wannan ƙuliƙuli wato cincin shi ne. a zuba fulawa a cikin kwano mai tsafta kuma mai faɗi sai a tankaɗe shi, a zuba baƙar hoda da gishiri, sai a juya su waje ɗaya su haɗu sosai. Sannan sai a bi a zuba simas ɗin mu a cikin fulawan a murza har sai ya murje jikin shi. A fasa ƙwai a ƙara sikari da madara. Sannan a cakuɗa sosai har sai ya haɗa jikin shi, a ƙara ruwa kaɗan idan da buƙatar haka idan ya yi tauri kenan. Sai a mulmula ya yi taushi sosai sai a cura. Za a iya murza shi a injin taliya, ko kuma da kwalba a murza shi a kan faranti, sai a bi a yanka dai dai girman da ake so. Sai a zuba mai a cikin kasko a ɗaura a wuta ya yi zafi sosai, sai a dinga ɗiban wannan ƙuliƙuli da aka cura wato cincin ana zubawa a ciin mai, idan ya fara ja sai a kwashe. Haka za ai ta yi har sai an gama suya. Kuma baa so a cika masa wuta sosai gudun kar ya ƙone.

Zan yi bayani ne yadda za a haɗa puf puf. Abubuwan da za a buƙata sune kamar haka. Fulawa ƙaramin kofi huɗu, sukari kofi ɗaya, madara na gari ko na ruwa kofi ɗaya, gishiri ƙaramin cokali, baƙar hoda cokali ɗaya, yis cokali biyu, mangyaɗa dai dai yanda zai ishe mu suya. Yanda za a yi haɗin wannan puf puf namu shi ne. a zuba garin alkaman mu wato fulawan a cikin kwano mai faɗi. a tankaɗe shi, bayan an tankaɗe sai a ɗauko baƙar hodar nan da gishiri a zuba a kai sai a juya su a ƙara siga, a juya su ya haɗu wuri guda. A gefe ɗaya kuma sai mu ɗauko yis ɗin mu da muka jiƙa shi a ruwan ɗimi, sai mu kwaɓa da shi, mu ƙara madaran mu mu ƙara kwaɓawa mu cakuɗa shi ya yi laushi sosai, ba a son wani ƙulli ƙulli a ciki ko ‘ya’ya a ciki, mu kwaɓa shi har sai ya haɗe jikinshi. Sai mu ɗauko leda mu ɗauki wannan ƙullun da muka kwaɓa mu kai rana ko kusa da wuta ko wani wuri mai ɗimi, sai mu rufe kan ƙullun mu da shi, mu bar shi zuwa minti talatin, za mu ga yadda zai taso ya kusan cika kwanon. Sai mu ɗauko kasko mu zuba mai mu ɗaura a kan wuta. Idan man mu ya yi zafi, sai mu ɗauko wannan ƙullun mu dinga gutsira muna ɗiba muna sa wa a wuta a cikin man gyaɗan mu, haka za mu yi ta yi in yai ja sai mu juya shi ɗayan gefen, in yai ja ma sai mu sake juya shi ɗayan gefen. In yai mana yadda muke so sai mu kwashe, mu nemo matsami a gefe mu dinga kwashewa yanda zai na tsantsame mana man gyaɗa mu. Haka za mu yi ta yi har mu gama. Yana da daɗin ci, ana cin shi da kuna, ana shan shi da shayi, ana rabawa a gidan biki. Za ka iya yi k aba wa yaronka ya kai makaranta, z aka iya yin a sayarwa.

A fannin noma kwano ne ko kuma ace masaki da ake amfani dashi wajen tara ruwa hatsi ko wasu kayan amfanin gona ko ace takin zamani ko kuma na gargajiya ga wasu daga cikin mahimmanamfanin sa a noma ana amfani dashi wajen tara ruwan sama ana amfani dashi wajen tattara ruwan sama don ban ruwa ga shuke shuke ko wanke wani abubuwan da aka bata yana taimakawa wajen rage sharar ruwa da kuma adanawa da amfani a lokacin rani akan aje amfanin gona a cikin shi ana iya amfani da shi don tara hatsi kamar masara dawa shinkafa ko wake bayan an girbe su zai iya yiwuwa an kamo kifi kuma a tara su a ciki kafin mataki na gaba za'a sayarne ko za'a dafa ko kuma za'a shanya ya bushe yana taimakawa wajen ajiye iri kafin a sake shukawa kamar za'a iya cewa wannan ma'adani ne ana amfani da shi wajen ciyar da dabbobi a gonakin kiwo ana iya amfani dashi don zuba abincinci ko ruwa ga dabbobi kamar shanu, awaki da kaji na rarraba takin noma ana iya amfani da shi wajen daukar taki ko rarraba taki a gona hakan yana saukaka aaikin shuka da ciyar da kasa da sinadarai masu amfani saboda za'a dinga diba ne aci ana zuwa ana rarraba shi sannan ana tara kayan lambu a cikin shi ana amfani da kwano wajen tara kayan lambu kamar tumatur albasa tattasai tattsai gwaba, mangwaro abubuwan dai suna da yawa duka yana saukaka jigilar kayan zuwa kasuwa ko wuraren ajiya ana amfani dashi a gurin zuba maganin kwari kaman ace wajen shiryawa da hada magungunan kashe ciyawa ko kwari ana zubawa a ciki ana iya amfani dashi wajen pesa magunguna akan shuke shuke yana da matukar amfani wajen tara ruwa da sauran ayuka

wato zan yi bayani ne a kan wannan abu wato ɓaure wanda aka fi sani da african peer a turance wannan itaciya na ɓaure yana daga cikin nau’in abinci da ake samu a yankunan africa ana dafa shi ko gasa shi kafin a ci kuma yana da ɗanɗano mai laushi da zaƙi ana cin ɓaure da masara a lokutan kaka ɓaure yana ɗauke da sinadaran abinci mai amfani a jiki musamman gidaje da suke yawan ta’ammuli da abincin gargajiya shi dai wannan itaciya ko in ce ‘ya’yan itace na ɓaure idan ana son a shuka shi ga hanyoyin da za a bi saboda a shuka wannan ‘ya’yan itatuwa na ɓaure na farko a samu iri ko ganyayyaki daga ɓaure da suka balaga sosai a tabbatar cewa irin lafiyayye ne kuma ba su lalace ba idan kuma ba a samu iri ba za a iya sayen shukoki daga gurin da ake sayar da shukoki sai a dasa ƙasar shukan ƙasar ya kasance mai laushi kuma kuma mai riƙe danshi sosai kuma dai mai ɗan ɗaci a tsaftace wurin shuka daga ciyawa da tarkace kafin a yi shuka wannan ɓaure yana buƙatar wuri mai rana amma mai ɗan inuwa don kare shuka daga zafin rana sosai yanda za a yi shuka shi ne a tona rami mai zurfi kimanin tsayin wuyan hannu a sa irin bakin ƙarshen ya fuskanci sama sai a mai da ƙasa a rufe a ba da tazara tsakaninsu kowane dashen ice ko kuma ‘ya’yan ice kimanin mita goma saboda girman da zai yi in ya girma a dinga ban ruwa a kai a kai musamman lokacin kaka lokacin da damina ya wuce a yi amfani da taki irin na gargajiya ko na zamani a kula da ciyawa idan ya fara tasowa saboda za su iya hana shi girma mai kyau ana girbin ‘ya’yan ɓaure idan sun nuna alamun da za a gane sun fara nuna shi ne launin zai yi duhu ko ya koma shuɗiya wannan ice yana da amfani sosai

Barka da warhaka Wato ire iren waƙoƙi da nake wato so nake son in riƙa wato sauraron su da daddare ko Kuma ince da dare sune waƙoƙi na soyayya Kuma waƙoƙi na hausa kamar yadda wato nakeyi inadason wato sauraron wato waƙoƙi da dare waƙokin Kuma daya shafi waƙoƙine na hausa wanda waƙoƙine daya kunshi wato kalamai a ciki wato na soyayya wanda zai farantamun rai wanda zaisa inji dadi a raina nakanji dadi sosai ƙwarai da gaske Shiyasa sau dayawan lokutama koda a wayace ta salula ta hannu nakan wato ajiye irin waɗannan wakoki wanda nakanyi anfani Idan dare tayi Wani ko Wasu lokutan nakan kunna wato in sauraresu yadda wato sukan Sani nishadɗi sukan farantamin rai Wani lokacin zakuga cewa kodama inada Wani damuwa da yake damina ko Wani abu da ya sha min kai ko ya zamanmin duhu a kai wato bana kwanciya da haushi kokuma da baƙinciki kokuma da takaicin Wani abu daya faru dani na rayuwa nakan kunna wato wannan waƙa na soyayya yakan sa ni nishadi na hausa wanda nakanyi anfani da wannan waƙan Idan na kunna da dare yakan Sani a cikin farinciki yakan Sani nishaɗi yakan Kuma wato ainihin mantar dani damuwa ko Wani abu daya faru dani na rayuwa wanda banji daɗinsa ba nakan mance nakanji dadɗi a raina yakan nishadantar dani kwarai da gaske Shiyasa sau dayawan lokuta nakan kunna da dare musamman musamman kafin ma inzo barci nakan saka koda a naʼura mai ƙwaƙwalwa ne wanin nakan saka wato a talabijin in kalla wanin Kuma nakanyi anfani wato ainihin wayar hannu wayar salula kenan wayanda zansa wayannan waƙokin na wato hausa na wato hausa musamman mawaƙa na hausa kamar su wato hamisu breaker su Auta waziri da dai sauransu nakanyi anfani da wato waƙoƙin wayannan mutane manyan mawaƙa wanda mawaka ne na hausa wanda suke wakokine da ya shafi na soyayya nakan zauna in ji nakanji daɗi a raina yakan farantamin yakan nishaɗantar dani sannan yakan mantar dani Wasu abubuwan da suka kasance na damuwa a cikin rayuwata kwarai da gaske yakan taimakamin, nagode

Wannan itace masara, masara da yake ƙunshe a cikin ɓawon shi. Wannan masara dai da kuka gani an fito da shi ne daga gona, bayan karyo shi daga jikin itacen shi. Ma’ana daga jikin bishiyan shi. An fito da shi daga gona kenan. Masara yana da matuƙar amfani a jiki. Masara abinci ne. Masara ana cin shi ta hanyoyi da dama. Masara ana yin kunun masara ma’ana kamun masara. Masara ana sarrafa shi a yi tuwo da shi tun ma kafun a kai ga an sarrafa shi, masara a yanzu hakan shi nan da ake ganin shi ɗanye za a iya gasa shi a ci, za a iya dafa masara a ci a hakan shi, kuma yana ɗauke da wani ɗanɗano mai daɗi. Wannan masara yana da hanyoyin samun kuɗi daban daban, walau daga gida ko kuma a fitar da shi zuwa wasu ƙasashe ko garuruwa da ba a cika noman masara ba. yana da farin jini sosai kuma a duk kayan abinci ya fi kowanne sauƙin samu. Masara ana yin gari ai tuwo da shi, balantana a arewancin Najeriya. Kaman yadda a kowane guri ake yin tuwo da daddare kusan da wannan masaran ake yin tuwo kullum da daddare da shi. Masara in na ce zan yi bayanin masara da amfanin shi yana da yawa yana maganin yunwa, yana da sauƙin samu, yana da daɗin ci kuma yana da sauƙin sarrafawa. Wannan shine bayanin masara

Namijin goro wani 'ya'yan itace ne da yake ɗauke da ɗanɗano na ɗaci, namijin goro wata bishiya ne mai amfani sosai a fannonin lafiya, tattalin arzuki da kuma zamantakewa. Ana samun shi musanman a arewacin Najeriya da wasu sassan Afirika. Ga wasu daga amfanin namijin goro. Mu ɗauki amfanin shi a lafiya. Idan aka daka aka haɗa da zuma yana maganin tari, idan namiji yana yawan cin namijin goro guda ɗaya a rana a haɗa da tom tom yana maganin saurin inzali. Yana kuma ƙara musu kuzari, yana inganta tunanin ɗan Adam. Idan ana cin namijin goro guda ɗaya yana maganin gudawa, ciwon ciki, matsalar toshewar ciki, sannan yana ɗauke da sinadarin anti oxidants. Fannin tattalin arzuƙi, noman namijin goro da siyar dashi yana taimakawa wajen samar da ayyukan yi musanman ga manoma da 'yan kasuwa sabida ana fitar dashi ƙasashen waje domin siyarwa hakan na ƙara kuɗin shiga wa ƙasa. A kamfanoni ana sarrafashi don samar da magani a masana'antun ƙera magunguna da kuma a masana'antun hada kayan gyara na jiki. Shukan wannan bishiya baya buƙatar kashe kuɗi ko yin wahala. Amfani a wurin al'ada wasu al'adunsu na gargajiya kamar bukukuwa ana yawan amfani da namijin goro a rarraba sannan yana taimakawa wajen ƙara zumunci idan za a je sada zumunci a na kai namijin goro a matsayin kyauta.

Wannan in kun lura ɓaure ne ake tafasa shi a cikin tafashashshen ruwan zafi. Shi yanda ake tafasa ruwan zafi shi ne a sami tukunya a ɗaura a wuta a zuba ruwa to in yai zafi sosai akwai digirin da yake kai wa kafin yai zafi, sai ya fara tafasa. Ruwan zafi tafashashshe ana amfani da shi ta hanyoyi daban daban, idan an tafasa ruwan zafi aka bar shi ya huce za a iya Sha sabida yana maganin cututtuka. Duk cutan da yake cikin ruwa idan har ya tafasa wannan cutan zai mutu ya huce ya dinga sha. Ruwan zafi tafashashshe ana abinci da shi, sabida sai ruwa yayi zafi ya tafasa za a iya yin abinci. In ya tafasa ana yin wanka da shi sannan ana yin girki da shi, su Masara ɗin nan da ake dafawa a ci ana yin shi da tafashashshen ruwan zafi, ana yin teba abincin inyamurai ko yarbawa da wannan tafashashshen ruwan zafi, Gurasa ma ana duma shi da tafashashshen ruwan zafi, komai abubuwa da yawa daya danganci abinci, har gasa ciwo idan ruwa ya tafasa, mai jego ma tana amfani da tafashashshen ruwan zafi gurin dumama jikin ta da karaya da ciwo in an tafasa ruwa ya ɗan huce ana din ga ɗiba ana ɗumama wurin da shi. Amfanin ruwan zafi yana da yawa.

shi wannan hanya ce ta dashen shuka inda ake daukar wani bangare na shuka mai kyau musamman kwayar pata ko karamin reshe a dasa shi a wata shuka da ban wannan hanya tana taimakawa wajen samar da sabbin shuke shuke masu inganci saboda a nuna fasahar na zamani kamar ace an wani shuka ne ko kuma wani karamin iri ya fito a jikin wani bishiya hakan yana fitowa ba tare da an shuka shiba daga jikin bishiyan yake fitowa dakanshin anayin wannan dashen ta hanyoyi dabaan daban ga wasu misalai kamn haka dashen nitti shi wannan dashen natti ana yanka patar reshe a siffarci a jikin bishiyar da ake son dasawa ka saka wata sabon kwayan pata daga wata bishiya mai kyau a cikin a daure wurin da zare ko roba har sai ya hade da jikinshi dashen pata kuma shine na biyu ana yanke wani yanki na pata daga bishiyar da ake so a saka shi a wata bishiya ta daban wace ake yanka irin wannan yankin pata a rufe shi da leda ko zare har sai ya hade da bishiyar sai gaba dashe na yanka wani gefe ana yanke wani karamin yanki daga reshe a saka shi wata bishiya ta dabban a jira har sai ya girma ya zama sabon reshe kamar ace samar da wani iri iri ko kuma wani shuka na daban ba tare a an tona rami an shuka yayan ba a'a daga jikin wani bishiya ne za'a yanki wani guri ko kuma ace a cire wani reshe ko wani tsiro a jiki sai a dasa a wani bishiyan kuma ya hayayyafa amfanin wannan dashe na shuka yana samar da ingantaccen amfanin gona ana amfani da wannan dashen ne wajen dasa shuke shuke masu kyaukamar lemu mangwaro dasu apple yana saurin girbi yana taimakawa wajen lokaci da shuka yake dauka wato yana yi da wuri ba tare da da ya dade ba

? Kayayyakin da ake samu daga kwakwa,? da amfanoninsu.? Shi wannan bishiyan kwakwa ta na samar da abubuwa da dama, waɗan da ake amfani da su a fannoni daban-daban na rayuwa.? Ga wasu daga cikin mahimman kayayyakin da ake samu daga kwakwa, da kuma amfaninsu.? A na samun man kwakwa.? Shi ne wato manja wanda muke girki da shi.? Shi wannan manjan a ina ake samun shi?? Ana samun shi ne,? idan ana tace man kwakwa daga ƴaƴan kwakwan din da ya yi tsiro ƴaƴan daga sama.? Amfanin man kwakwa kuma, sun haɗa da dafa abinci. Ana amfani da shi wajan girki, kamar miya da soyayyan abinci.? A masana'anta kuma, kamar sabulu, da kayan kwalliya. Ana amfani da shi wajan yin sabulu, man shafawa harma da turare.? A masana'antar mai kuma, ana amfani da shi wajan yin mai,? injina, da sauransu.? Man kwakwa mai kaushi.? Ina ake samun shi? Ana tashin shi daga,? ƙwaƙwalan ƴaƴan kwakwa.? Amfanin man kwakwa mai kaushi.? Ana yin sabulu da sinadaran kwalliya.? Ya na da sinadarai masu kyau,? dan sabulai da man shafawa. Ana dafa abinci a wurare. Ana dafa abinci,? da shi a wajan girki.? Sannan a masana'antar magunguna ana amfani da shi, wajan yin wasu magunguna na gargajiya.? Shi wannan runbun kwakwa a ina ake samunsa?? Ana samun shi bayan an cire mai daga ƙwaƙalwar kwakwa.? Ana amfani da shi wajan yin abincin dabbobi.? Wato,? an amfani da shi wajan ciyar da shanu, awaki da kuma kaji. Amfaninshi na gaba, ana amfani da shi takin gona. Ana amfani da shi wajan ƙara ingancin kasa, a noma.? Ganyan kwakwannan, a ina ake samun shi? Ana samun su daga rassan kwakwa. Sannan amfanin ganyan kwakwa,? ana yin rufi. Ana amfani da su wajan rufin gidaje, irin gidajen gargajinnan. Amfanin shi ya na da matuƙar yawa,? sosai da sosai.?

? Me amfanin gona wanda ake yin shi dan kasuwanci, ba wai saboda a ajiye a gida,? aci bane ko ayi amfani da shi a gida a'a ana noma su ne? dan a siyar a samu riba a juya kuɗin.? Waƴannan amfanin gona waƴanda ake yin shi saboda na kasuwanci sune ira-iran shukokin da ake noma wa dan sayarwa a kasuwa maimakon dan ci kawai.? Sannan ana kuma fitar da su zuwa wasu ƙasashe ko ace wasu garuruka da basuda irin waƴannan amfanin gonan? Ana sayar da su acikin gida domin samun riba.? Ga misalansu nan. Kamar auduga. Ana amfani da ita wajan yin tufafi, zani, da ƙyalle.? Ana amfani da ɓawanta kuma wajan yin abincin dabbobi.? Sai coco? Ana amfani da shi wajan yin chocolate da kayan sha,? har ma da man shafawa.? Ya na da amfani a masana'antar kayan kwalliya.? Akwai gyaɗa.? Ana tace mai, daga gareta, dan ayi girki da kuma yin sabulu.? Akwai kwakwa.? Ana tace mai daga gareta dan girki da yin sabulu wanda ake cewa,??? manja. Sai shinkafa. Ana amfani da ita wajan girki da gadaje da gidajen abinci.? A kasuwanci ana fitar da ita zuwa ƙashe daban-daban kuma da garuruwan da basuda,? irin wannan ƙasan,? na amfanin gona.? Sai masara.? Ana amfani da ita wajan yin tuwo, abinci da kuma ciyar da dabbobi.? Harma kunu, ana yi, a tace a dama kunu.? Ana tace ta dan samar da fulawa da wasu kayan amfani.? Akwai gwanda. Ana amfani da ruwan gwanda wajan yin roba da tayoyi.? Ana amfani da itacen kuma wajan yin kayan ɗaki da gini.? Sannan coffee ana tace ta, dan yin shayin coffee da wasu kayan sha.? Tumatir, ana noma wa dan siyarwa a kasuwa da kuma yin kayan miya, kamar tumaturin gwangwani.? Sannan zuma.? Ana noman shi, ko ace ayi kiwon ƙodan zuma. Ana samar da zuma,? daga ƙodaje domin siyarwa, da kuma manfani,? magungunan gargajiya.

Ga yaro nan a gona. Yana nufin yara na aiki a gona, ko dai dan taimakawa iyaye, ko dan koyon noma, ko kuma wasu lokuta don su samu kuɗi. Wannan yana da fa'idoji, sannan kuma yana ɗauke da wasu matsaloli, dangane da yadda ake gudanar da shi kenan. Aikin yaro a gona, yawanci yara suna yin ayyuka kamar haka: Shuka, wato su yi shukan iri da dasa shuke-shuke, sannan suna ban ruwa da kula da shuka, sannan suna tattara amfanin gona bayan an yi girbi, sannan su kan yi kiwo da kula da dabbobi, suna taimakawa wajen shiryawa da safarar kayan gona, kamar a ce su irga kenan, ko su taya a ɗura a buhu. Fa'idojin yaro a gona, sun haɗa koyon sana'a da rayuwa, yara suna koyi da iyayen su game da noma da kiwo. Sannan yana taimakawa iyali. Yana taimakawa wajen rage nauyin aiki ga manya, wato iyayen su kenan. Yana inganta ilimin noma, yana sa yara su fahimci rayuwar noma tun suna ƙanana. Yana ƙarfafa jiki, tun da yana taimakawa wajen samun ƙoshin lafiya ta hanyar motsa jiki, ba yaro yayi ta zama gurin ɗaya kullum ba. Amma matsalolin da yaro zai iya fuskanta a gona shine, rashin damar karatu, ba zai samu damar zuwa makaranta ba, saboda kullum za'a ce yaje gona, wahalar da jiki da gajiya, ayyuka in sun yi yawa za su sa yaro jikin shi ya gaji, fuskantar hatsari, yaro yana iya gamuwa da haɗari kamar yankan abinci da dabbobi kuma masu hatsari. Rashin kulawa da lafiya, idan yaro yayi aiki mai nauyi ba tare da an kula da lafiyar sa ba, yana iya haifar masa da matsala. A tabbatar da cewa yara ba sa barin makaranta saboda aikin gona. A ba su aiki mai sauƙi, na a koya musu dabarun noma da kiwo ba tare da an takura musu ba. A samar da kayan aikin noma masu sauƙi don a sauƙaƙa musu aiki. Yaro a gona yana iya zama mai amfani idan an yi masa da kyau. Amma idan an masa oyara aikin da zai hana su ilimi ko cutar da lafiyar su, hakan bai dace ba.

Amfanin yaro a gona ya na da amfani sosai in da yaro zai koya ayukan gona da sannin ire-iren gona da tsannin mai ya dace wannan kasan wani irin shuka zaa yi mishi yaushe ne amfani ya nuna, yaushe ne a ke bukatan a yi girbi duk yaro zai tashi da wannan a ranshi yana taimakawa wurin yaro ya zama mai zucciya ya fara sanaa noma ya san ya na da amfani zai noma abunda zai iya ci kuma ya siyar ya samu riba ya zama ya dogara ga kan shi kuma ya taimakawa kasa da hanyan amfanin kudin shigowan, kayan abinci ya na taimakawa gurin lafiya da kuma korin ganye idan a na yawan kallon ganyeyaki kori ya na kara lafiyan ido tsannan ya na taimakawa gurin a cewa motsa jiki yaro zai samu ya na motsa jikin shi da ba zai zauna guri daya ba yaro ya na taimakawa ya miƙo wannan, ya yi wannan, ya yi wannan, ya miƙo wannan ya na taimakawa wurin motsa jikin shi ya na taimaka wa iyayen shi, wanni lokaci su na daga zaune yaron zai yi mu su komai ya taimaka masu a aikin gona. Yaro a gona, ya na da amfani sosai zai iya yin kiwo da a ke sa shanu ya na kula da su kar su ci, irin da a ke bukata ko su ci shukan da ya ke da amfani zai na kula da su, ya na tare su ya ba su ruwa tsannan a dinga lura, da yaron, kar a na bashi aiki dayawa da zai gajiyar da shi ku ma a dinga lura ina ya ke zuwa saboda mugayen namomin daji kaman su maciji kar su tsare shi tsannan a dinga kula da shi a mai da hankali ya je makaranta, yayi karatu, ya yi abunda ya dace ba wai ya zamana ya zauna a gonan kawai ko da yaushe ba ya zamana ya na zuwa ya ƙaro ilimin zamani hakan zai ba shi dama ya hada riba biyu ga ilimin zamani, ga kuma na ilimin gona.

Shi wannan kama kifi dai kaman yanda aka sani sana’a ne a a gurin masunta inda zaka gani gashi nan an kamo kifi, ga yara nan a cikin ɗan kududufi suna kamun kifinsu, ana iya samun manyan kifi ko ƙananun kifi a cikin ruwa. Wasu suna yin kamun kifin nan don su ji daɗi da nishaɗi, wasu kuma sun ɗauke shi tamka kasuwanci, su yi su sayar. Ana yin shi gashashhe ko a soya ko a dafa a sayar, wasu kuma suna yin shi ne don samun su kawo gida su ci, wasu kuma sun ɗauke shi a matsayin sana’a da al’ada kaman a jahar Kebbi akwai wani biki da ake yi na kamun kifin argungun wanda ake yin shi kowani shekara, akan yi gasa a samu wanda ya kamo babban kifi, za ai ta yi a ruwa, babban ruwa wanda ya kamo babban kifi ana mishi kyauta na musamman sai mai binshi haka-haka dai. Wasu suna yin shi a matsayin motsa jiki ne, suga irin kifaye da halittun da Allah ya yi a cikin ruwa kala-kala in sun Kano su saki, wasu kuma sukan kamo ne don su zo su kiwon shi.

Wannan dai tarin tsibirin wake-waken koko ne da ake tattarawa bayan an girbe su daga itacen koko, ana tara su guri guda domin su riƙa yin tsami wato(permitting )kenen kafin a busar dasu. Wannan yana taimakawa a fitar da dandano koko na gaske, yana kuma rage rashin amfani ko lahani ga wake-waken koko. Lokacin da ake yin wannan tsamin a ribar dashi a barshi ya rubu, sinadarai dake cikin waken koko suna canzawa wanda ke ƙara musu launi, ƙamshi da ɗanɗano mai kyau, wannan mataki yana da matuƙar mahimmanci a masana’an sarrafa wake-waken koko, domin yana shafar inganci kayayyakin da ake samarwa daga koko, kaman su cakulab, koko foda da sauran kayan ciye-ciye. Fa’idodin koko din nan, amfani ga lafiyar jiki da kuma tattalin arziki, yana inganta lafiyar zuciya, yana kara kuzari da inganta hanyar jini, yana kariya daga ciwon suga, yana kare fata daga tso, wato yana hana fata tsufa da wuri, yana inganta yana yi da rage damuwa, don yana ƙara tattalin arziki wa manoman ƙasa.

Shi wannan wato yana nufin kwano ne ko ƙwarya, ko ace tukunya ko wani mahalli a jikin itacen koko ɗin da ɗauke da ‘ya’yan waken-wake koko a cikinsa, kaman ace gida ne ko wani jaka ko wani matattara da yake ɗunkule da wa’annan ‘ya’yan kokon a jiki shi ne gidansu kenen. Sannan yana da fata mai kauri dake ƙare wake-waken kokon daga lalacewa. ana girbe shi daga itace koko lokacin daya nuna, sannan a buɗe shi don a fitar da wake-waken koko da yake ciki. Kowani koko pot wannan gida na koko din yana ɗauke da kimanin talatin zuwa hamsin na wake-waken koko, kuma ana buƙatar suma su riba a ribar dasu kafin a busar dasu don sarrafawa. Bayan wake-waken koko ana iya amfani da wannan fatan dan yin taki, abincin dabbobi da kuma magunguna. Fa’idodin shi sun kasance yana da fa’ida ga lafiyar jiki, fata, kwakwalwa, da tattalin arziki. Sannan shi yana da matuƙar amfanin ba wai kawai ga wake-waken koko dake cikinsa ba har ma da fatarsa ana iya amfani dashi don ci abinci, kiwon lafiya da bunƙasa tattalin arziki.

To shi wannan seed wato ‘ya’ya, su ne wake ‘ya’yan waken cikin koko din, su ne ‘ya’yan dake jikin wannan koko pot wato jaka wanda yake kunshe da ko ace gida da yake ƙunshe da ainihin ‘ya’yan koko, wanda ake amfani dashi wajen yin cakulen da koko foda da sauran kayayyakin abinci, kaman su kek haka don ya bada kala, yana ɗauke da sinadarai masu amfani ga jiki kuma yana buƙatan yin tsami a rubar dashi kafin a busar dashi domin inganta ɗanɗano da ingancinsa. Bayan an busar da wake, waken koko ana nukasu don samar da koko bota da koko foda waɗanda ake amfani dasu a masa’antar cakulen da kayan shafawa. Shi ana shafa shi har a jiki in an sarrafa shi, ana yin mai dashi, wanda yake gyara fatan jiki. Sannan ana yin kaman bombita, milo dasu obaltin. Sannan ana yin cakulen dashi, ka ganshi kalan shi ya dawo baki kaman ruwan ƙasa, wani yayi baki, wani yayi kaman ruwan ƙasa. Shima yana da amfani kaman gyaran fata, yana kuma kawo kuɗin shiga wa manoma, ana samun kuɗi.

To an iso wajen, shi ne mai gayya mai aiki, wannan shi ne itacen koko. Wata irin bishiya ce dake samar da wannan jaka ko ince masaka dake ɗauke da dukkanin ‘ya’yan koko ɗin a jikinsa. Ake amfani dasu wajen yin cakulen su koko powder, su man shafawa a haɗa ayi kek dashi, har biredi ya bada ɗanɗano mai daɗi. Ana samun wannan itaciya na koko a yankunan da yake da yanayi mai dumi da kuma zafi, musamman a ƙasashen Afrika da kudancin Amurka da ishiya. Wannan bishiya ta koko na iya girma har zuwa mita huɗu zuwa takwas, kuma yana ɗaukan kimanin shekara uku zuwa shekara biyar kafin ya fara bada ‘ya’yan, kunga yana ɗaukan lokaci. Itacen na buƙatan ruwa sosai da kuma inuwa don girma da kyau. Shima fa’idojin shi ana samar da cakulan da koko powder, yana inganta lafiyar zuciya, yana samar da kuzari, sannan yana bunƙasa tattalin arziki wa ƙasashen dake noman wananna koko, wato wake-wake, kaman Nijeriya na samun kuɗin shiga daga fitar dashi ƙasashen waje wanda basu.

Wannan itacen kwakwa kenan, shi dai wannan itacen kwakwa wato bishiya na kwakwa, bishiya ce mai tsayi dake samar da kwakwa wanda bayan shi yake da tauri, kafin a fasa a samu mai laushi da kuma ruwa mai amfani a ciki. Ana amfani dashi sosai wajen abinci, magani da kayan shafawa na jiki, ana samun wannan bishiya ne a yankuna dake da yanayi mai dumi, musamman nahiyar Afrika, da Asiya da kudancin amurka. Ita itacen kwakwa na iya girma har zuwa mita ishirin zuwa talatin, wato tsayinshi kenen, kuma yana iya yin rayuwa yana iya yin tsawon rai fiye da shekara sittin. Wannan ‘ya’yan kwakwan suna ɗauke da ruwa mai amfani da sinadarai na gina jiki, da mai da ake amfani dashi sosai a girke-girke da masana’antu. Fa’idojin wannan bishiya, ana yin abinci dashi, wato abin sha, ruwa ana samu. Yin mai wato mai da ake kitso dashi a shafa a jiki, yana taimakawa lafiyar jiki, yana kuma gina jiki tunda yana ɗauke da faiba da vitamin c, ana amfani dashi a masana’antu kaman bawon kwakwa wajen yin igiya da kayan ado, da ganyen bishiya wajen yin rufi ko tabarma.

Idan kana da kwakwa a koren gidanta wanda ba a bare ba sannan kana don ka sayar dashi, ya kamata ka duba wasu abubuwa da shawarwari daya kamata domin kaci moriyar wannan kwakwa. Na farko yana da kyau a tantance ingancin a tabbatar cewa kwakwar da mutum yake dashi yana da kyau, kuma bata lalace ba ko ƙwari sun ɓata. Idan ruwa ne a ciki yana da kyau a gwada shi don tabbatar da cewa yana da ɗanɗano mai kyau. Hanyoyin da zaka bi domin siyarwa zaka iya kaiwa kasuwanni kaman su mayelto a Lagos, bodija a Ibadan, ko dawanau, kasuwan dawanau a Kano. Yana da kyau ka siyarwa ‘yan kasuwa wanda suke sari gaba ɗaya su baka kuɗinka, ko kayarwa masa’antu, suna siyan kwakwa don yin man kwakwa, kayan kwalliya da kayan ciye-ciye. Zaka iya neman kamfanoni kaman su PZ, dubil frame da kamfanonin kayan shafawa. Zaka iya siyarwa ta yana gizo-gizo, kaman su Facebook su JJ, su Jumia da kuma WhatsApp yanzu da ake yin tallace-tallace dashi, zaka iya ɗaukan hotonansu ka tuturawa wanda kake siyarwa, sannan zaka iya siyar da kayayyakin da aka sarrafa, kaman su man kwakwa, farar kwakwa ɗin.

Gonar masara da amfaninta. Shi dai gonan masara wuri ne da ake noma masara domin aci, a sayar ko a sarrafata zuwa wasu kayayyaki na amfani. Masara wata muhimmiyar shuka ce da ake nomawa a ƙasashe da dama ciki har da Nijeriya, saboda da tana da amfani sosai a abinci, kiwon lafiya da tattalin arziki. Masara tana girma a wurare dake da kyau, wato guri mai kyau, ƙasan tana da kyau, a samu ruwa mai kyau da kuma isashiyar rana da taki mai kyau. Yawanci yana, tana ɗaukan kimanin watani uku zuwa huɗu kafin ta girma sosai har aje dan girbe shi. Masara tana da matuƙar amfani da dama, yana samar da abinci ga mutane, sannan samar da abinci ga dabbobi, samar da masana’antu da sarrafa masaran, yana taimakawa lafiyar jiki, yana samar da ayyukan yi da tattalin arziki, yana taimakawa don samar ayyukan yi ga manoma ga masu siyar da ita. Nijeriya fitar da masara zuwa wasu ƙasashe wanda ke ƙara kuɗin shiga na ƙasa. Gonar masara tana da matuƙar mahimmanci ga abinci, kiwon lafiya da tattalin arziki.

Girbin masara, yana nufin tattara wato cire masara daga gonarta bayan ta gama girma, kuma ta nuna alamun nuna shirye-shiryen girki. Ana girbe masara ne domin sayarwa, sarrafawa, ko adanawa don amfani anan gaba. Alamomi da za a gane cewa masara ya shirya don a girbeta, kafin a girbe masara dole ne a tabbatar da cewa ta kai, wato ta girma sosai kuma ta nuna. Ga wasu alamomi dake nuna cewa masara ta shirya. Zaka ga, na daya zaka ga launin ganyenta ta fara canzawa daga kore zuwa ruwan ƙasa ko rawaya, danƙon ciyawarta ya bushe, hatsin sun yi kauri da nauyi, fatan kwaranta ta fara bushewa. Hanyoyin girbin masara sun haɗa da girbi da hannu, ana cire masara daga itacen ta daga hannu. Girbi da injin ana amfani da injin kaman conban habesta ko konfika wurin girbawa, yana taimakawa wajen rage wahala da kara sauri wurin girbi. Abubuwan da akeyi bayan girbi, bayan anyi girbi dole ne a kula da yadda ake adanata domin kada ta lalace a zama anyi asara, a busar da ita, a cire hatsi daga kwaranta, aje a aje don a danata ko a siyar. s

To shi dai yana nufi amfani ko kuma gona dangane da yadda ake amfani dashi, shi ne, yana nufin tsirai-tsirai ko shuke-shuke da ake nomawa domin abinci, kasuwanci ko wasu amfani. Misali kaman masara, shinkafa, wake, sannan yana nufin irin amfani da ake samu daga noma. Ana iya cewa ana noma amfanin gona irin su masara da gero, yawanci amfanin gonanmu na sayarwa ne. Girbi yana iya nufin abinda da aka girba daga gona, kaman girbin wannan shekara ya yi kyau, manoma suna fatan samun albarkacin girbi mai yawa. A takaice dai yana nufin amfanin gonan ko shuka ko girbi, dangane da yanda ake amfani dashi a jumla. Suna nan da yawa, kamar yanzu masara ana amfani dashi ayi tuwo ayi kunu, ana iya cin shi tun yana danye, a dafa a gasa aci. Shi kuma gero ana yin kunu dashi, ana yinma masa wasu suna yin tuwon shi ma. Kaman wake anan ana yin ƙosai, ana yin alale dashi, ana cinshi ayi gwaten wake, ana ci ayi shinkafa da mai da yaji al’adan Hausawa ne wannan.

Wannan bishiyan ko ince shukan wake ne lokacin da yike nuna alaman ƙosarwa. Lokacin girba wake ya dogara da irin wake da ake nomawa da kuma lokacin shuka shi, yawancin wake yana girma cikin kimanin watani uku zuwa hudu, sannan yana da alamomin da yike nuna cewa waken ya shirya don girbi, wa’annan su ne. Ganyen waken sun fara yin rawaya ko sun fara bushewa, wake a cikin kwafsa yayi kauri kuma ya bushe sosai, idan an girgiza kufsan wake ana jin sauti kaman karkarwa. Lokutan girbi dangane da lokacin shuka, idan aka shuka wake a farkon damina ana girbe shi a watan takwas kenen zuwa watan goma, idan an shuka shi a karshen damina ana girbe shi a watan sha biyu ko watan sha daya. A wuraren da ake noman rani ana iya girbe wake a farkon shekara zuwa watan uku kenan. Sannan hanyoyin shima girbe shi sun hada da hannu, ana cire wake da hannu, ana amfani da injin a manyan gonaki ana amfani da inji don saukaka aiki. Abubuwan da ake yi bayan girbi, ana busar dashi don rage danshi da hana rubewa. Cire wake daga kwafsa idan an busar, adana wake a wuri mai bushewa ko siyar dashi a kasuwa.

Matsaloli da amfani gona ke fuskanta sun haɗa da harbin ƙwari da ƙwari masu lalata shuke-shuke, cututtukan ƙwari kaman fora garas copas, amfit, suna cin amfanin gona su rage yawan girbi, cututtukan shuke-shuke kaman su wake, shinkafa, masara da sauran amfanin gona. Ana iya kamuwa da cututtuka irin su ruls, bils, miloda da mosa biros. Matsalar fari da ƙarancin ruwa, rashin ruwa na haifar da bushewar amfanin gona, wanda na ke iya jawo asarar noma gaba ɗaya. Zayzayar ƙasa da rashin ingancin ƙasa, zai wanke ƙasa gaba ɗaya har da abinda aka shuka. Matsalar ciyawa da shuka mai guba, ciyayyima suna taimakawa wajen cutarwa, suna hana shuke-shuke girma, suna ƙwace sinadarai daga ƙasa. Sai matsalar ambaliya da iska mai ƙarfi, ambaliyar ruwa na iya wanke ƙasa da lalata shuke-shuke, yayin da iska mai ƙarfi ke iya yage bishiyoyi da zubar da su. Wannan matsaloli suna cutar da amfanin gona sosai, kuma suna jawo asara wa manoma. Hanyoyin magance su, ana amfani da maganin ƙwari, sannan kariya daga fari ko kuma ƙarancin ruwa, sai inganta ƙasa suna taimakawa gurin.

Kwazan teku shi de kwazan tekun nan ko bahar ƙasa harsashi ne mai tauri da wasu halittun ruwa kamar gurma kogiya da wasita ke da shi dan kare kan su daga hatsari ana samun waɗannan kwazaye a bakin teku ko da cikin ƙasa ko guri me danshi amfanin kwazan tekun nan ya haɗa da kayan ado ko kuma a ce dodonkoɗi gidan dodonkoɗi kenan ana amfani da kwazaye dan kayan ado kamar sarƙa ɗankunne da robba ana yin maganin gargajiya da shi a wasu al'adu ana murƙushe kwazan dan yin magani na gargajiya sannan yana matsayin taki ana niƙawa a niƙa kwazayen dan yin taki domin suna ƙunshe da sinadarin calcium carbonate wanda ke taimakawa wajen ƙarfafa ƙasa ana sarrafa wannan kwazan ana amfani da shi wajen yin sarƙa zobobi da maɓallai dan tufafi al'adu da addini a wasu ƙasashe ana amfani da kwazaye a matsayin simbolin al'ada ko sadaka wanda idan ka gani zaka gane al'adan su ne ko kuma addinin su ne a nan akwatin kifi da kula da ruwa ana amfani da su a cikin akwatin kifaye dan ƙawata muhalli da daidaita sinadarin ruwa tarihi da binciken kimiyya kwazaye suna taimakawa wajen nazarin al'adu da suka shuɗe kaman al'adan baya-baya idan ka gani zaka gane wani al'ada ne ko kuma wani wurin tarihi da ake ajiye shi na musamman masana kimiyya suna amfani da su wajen sanin canjin yanayi da tarin halittu a cikin ƙasa sannan wasu na iya cire abin cikin a wanke a ci naman shi yana da daɗi kwazan teku na da amfani sosai a fannoni da yawa tun daga kayan ado, magani, taki da sauran su na gode sosai.

Wannan yana ɗauke da bayanai da yawa, ana iya kiran shi da jirgi mare matuƙi, ana iya kiran shi da injin shawagi, sannan ana iya kiran shi da sautin zuma ko wani abu mai ƙara haka. A matsayin shi na jirgi mare matuƙi ana amfani da wannan idan yana nufin kayan fasaha dake tashi ba tare da matuƙi ba, kaman anyi amfani da jirgi mare matuƙi don ɗaukar hoto daga sama, don injin shawagi, injin dake shawagi a sararin samaniya. Misali injin shawagi yana binciken gonakin manoma, sai sautin zuma ko wani abu mai ƙara don nufin sautin dake fitowa daga kudaje, ko wasu na’urori, ana jin karan shi ne yayin shawagi a sama. Ana amfani dashi da gurare da yawa, kamar ɗaukan hoto daga sama, ko ayi hoto mai motsi, ana bincike akai daga sama zai ɗauko dukkanin rahoto da komai. Sannan a aikin gona ana bincike dashi ya nuna a ina ne nan yike da matsa, akwai matsala duk zai nuna sai kuma ai binciki, da kuma ana shi saboda tsaro yana ɗauko rahottani a duk inda yake.

Su wa’annan dai mutanen masu ƙaramin ƙaramin ƙarfi ne, gashi nan uwace da ‘yarta daga ganinsu basu da ƙarfin, anyi girkin itace gashi nan tukunya a gurin ga gurin su ma kujeran roba ne a gurin, gashi nan sunyi girkin su mara nauyi ba tare da sun wani kashe kuɗi ba a abincin da suka yi ba. Kaman yanda gasu ya nuna, suna ci su sha dan su rufawa kansu asiri kuma ayi maganin yunwa. Wannan gashi nan bakin ruwa ne, ana kiran shi kaman ace tea ne a gabanta ba tare da ko wani kosai ko burodi a hannun su, suna karyawa dashi. Nan hantsi ya dubi ludayi shi ne ake cin abinci, duk da dai basu da ƙaramin, suna da ƙaramin ƙarfi, amman suna shan tea ba madara, lifton ne kawai da sukari aka sa a ciki, suna sha. Gashi nan da kosai ne a hannunta duk da dai asha don ai maganin yunwa, gashi nan dai duka. Kuma wannan ‘yan ƙasan baƙaƙen fata ne, ma’ana kasan Afrika ne, ba Turaba ne.

Wannan atajiri ne da ɗansa suna jin daɗin cin abinci da abin sha cikin nishaɗin su. Kaman da yamma ne haka a gabansu akwai abinci mai sauƙi, da ɗan gurasa da kuma abinci mare nauyi. Basu ci abinci mai nauyi ba domin suna jin daɗin tattaunawa da hutawa cikin nishaɗi da annashuwa. Sannan a gefe kuma akwai ruwan ‘ya’yan itace mai sanyi wanda ke ƙara musu jin daɗi da shan iska shi da ɗan shi. ɗan dai gashi nan me wayau ne yana da kyau iyaye su kasance da ‘ya’yansu suna tattaunawa da nishaɗi, da basu lokaci domin sun fi jin daɗin zama lafiya, yana ƙara soyayya da shaƙuwa tsakanin uba da ɗa, yana ƙara musu haɗin kai, rayuwa yana musu daɗi, to idan mutum yana da iyali da zaman lafiya, suna jin daɗin su, kuma wa’annan suma baƙaƙen fata ne ba wai fararen fata bane. ‘Yan ƙasan Afrika ne in ka duba zaka gani shi da babanshi suna cikin farin ciki da jin daɗi suna dariya.

Lalle abincin gida yafi kome daɗi, ta ci abincinta mai daɗi har tana lumshe ido, wannan alamun dai ya nuna kaman gidan a ƙauye ne, tana zaune tana cin abincinta cikin farin ciki, gashi nan ta baza shi a faranti tana kan tabarma. Yana da kyau, wasu suna jin daɗin cin abinci su kadai, wasu kuma suna jin daɗin cin abinci da hannunsu. Gashi nan tana cin me tuwa? Wanda aka yi shi da busasshen kifi. Zainab ta ɗibi ibi tuwo da hannu ta tsoma cikin miyar dake da laushi da ɗanɗano. Wata mata ce take jin daɗin cin abincin gidan, data ce lalle cin abincin gida yafi kome daɗi. Sannan tana zaune a ƙarƙashin inuwan buka, da bishiyoyi a kewaye da ita. Ita ta shirya abincin wasu suna jin daɗin cin abinci su kadai a gidan su. Rayuwa tana da daɗi yana nuna kaci duk abinda kake dashi na gina jiki da kwanciyar hankali, yafi ka dinga zama da yunwa, zaka samu kuzari da kuma karin lafiya me ɗaurewa da inganci.

Dai abincin da zaa ci wanda baa kashe kudi a kanshi ba ko in ce abincin gargajiya ya na da dadi kuma ya na da saukin tsarafawa kama akwai awara wanda ake yin shi da wanke suya ya na da amfani a jikin mu ya na da tsinadarin protein wasu guraren su na soyawa bayan a dafa ya dawo awara a na soyawa a ci da mai da yaji ko kuma ayi miyan tatase ya ji albasa a dinga ci da shi a na sayarwa, a sa cabaji a ciki, ya zamo abun sanaa, ya na samar da kudin shiga akwai kuma pankasau wanda ake yin shi da garin alkama ya na da ɗanko a na cin shi danye ya na da dadin ci kuma abinci ne mara nauyi, a na iya sha a daura shayi akai. ya na rike ciki kuma ya na hana yunwa tsannan akwai waken suya da ake yin abubuwa da shi, a na yin madara da shi a sha shi tsannan akwai bredi shi ma bayi da nauyi ana cin shi a sha da shayi, ya na taimaka akwai kuma kuli-kuli wanda ake yin shi da chinchin na ce chinchin wanda a ke yin shi da flawa ya na da dadi kuma ya na da sauki ba yi da nauyi. Abincin alada ne akwai, sinasur da ake yin shi da shinkafa, a soya aci shi ma da miya. Tsannan akwai gurasa aladan hausawa ne, gurasan nan, a na yin shi na sayarwa a na yin shi a gida a ci a kwada da karago a ci, a sha da shayi ko a ci da miya, abinci ne mara nauyi kuma ya na da dadin ci ana iya cin shi da karyawa ko kuma da rana ko kuma a matsayin abincin da duk abinci ne mara nauyi kuma ya na da dadi sha. Shayin shi ma ya na da amfani a jikin mu. Dukka abubuwan nan su na da amfani a jikin mu idan mu ka ci kadan ba mu ci mai yawa inda zai yi mana illa ba, su na da amfani.

Jindadin abincin gargajiya a kudacin Najiriya ana da imbin nayukan abinci na gargajiya da ke da dadi kuma su na cike da wadatu tun tsinadari na gina jiki, ko wannan si, ya na da amfani ga kadan daga fittatun abinci na gargajiya aci a kudancin Najiriya Akwai banga soup wato miyan banga, miya ce da ake yi man kwakwa a na cin ta da sakwara ana sarafa ta da kifaye, naman ruwa da kayan kamshi kamar irin su karpasa akwai kuma oha miyan oha ce da ake yi da ganyen oha manja da nama ko kifi a na cin ta da fufu garri ko samonvita akwai wannan miya da ake yi ki sani da miya mai ganye, a na yin ta da ugu ko waterleaf tare da nama, kayan ciki da kuma kifi ana cin ta da eba ne ko sakwara akwai afang soup miyan afang kenan su na kama da edikankan ikon ana hada shi da ganyen afang da water leaf ya na da yaji kuma ya na cike da nama kifi da kayan kanshi wayyo Allah dadi. A na cin ta da tuwon pupu ko garri, eba kenan akwai wani miya mai laushi da a ke yi da nama ko kifi. Ya na da kauri, a na cin ta da sakwara, akwai offa, shinkafa shinkafa ne na gargajiya da ake girka ta, tare da ayamasi da aka yi ta da tatase da allaiyaho ko da kayan ciki ya na da ɗanɗano mai kyau kuma ana yawan cin sa da dodo wato ayaba akwai efo riro na yarbawa ne wannan miya ce mai ganye kamar ugu, allaiyaho a hada da manja bushenshen kifi da nama. akwai bole wannan na mutanen Bayelsa ne wato in gasheshen ayaba ko in ce agada ake gasawa jindadin cin abincin kudu tare da dangi na gargajiya, cin abinci da hanu tsannan, shan kunun geda ko burkutu.

Wannan hoto, yana bayani kan matsalolin da mata ke fuskanta yayin shayar da jarirai. Ga wasu daga cikin cikakkun bayani. Matsalolin da ke fuskanta wajen shayarwa su ne: matsalar kamun nono; wannan matsala na faruwa lokacin da jariri ba ya iya kama nono da kyau, wanda kan haddasa zafi ga uwa yayin shayarwa. Haka nan jariri na iya fama da wahala wajen samun isasshen nono, saboda matsalar kama nono da kyau. Zafin kan nono; wannan shi ma yana faruwa idan jariri bai kama nono da kyau ba, ko kuma idan akwai cuta da ta shafi kan nono. Idan haka ya faru, uwa na iya jin raɗaɗi mai tsanani, yayin shayarwa. Rashin isasshen nono; shi ma wasu mata na iya fuskantar matsalar rashin isasshen madara, wanda ke faruwa sakamakon damuwa, ko rashin shan ruwa da kyau, ko kuma rashin cin abinci mai gina jiki da ya dace. Idan uwa na fama da wannan matsalan, yana da kyau da rage damuwa, ta sha ruwa da yawa, kuma taci abinci mai gina jiki sosai. Akwai cikon nono; da yawa, wannan matsala tana faruwa idan nono ya cika da yawa da madara, har ya haddasa jin zafi da rashin jin daɗi. Idan uwa ta kasa shayar da jaririn ta akai-akai, ko kuma ta fuskanci? matsayarwar shan nono, hakan na iya haifar da kumburin nono, wanda ke sa mata jin zafi sosai. Yadda ake magance wa'innan matsaloli: na farko dai; mata na iya neman taimako daga ƙwararru, kan yadda jariri zai iya kama kan nono da kyau. Idan kan nono yana zafi, ana iya amfani da ruwan ɗumi don rage raɗaɗi. Cin abinci mai gina jiki, da shan ruwa mai yawa na taimakawa wajen samar da isasshen nono. Idan nono ya cika da yawa, ana iya shayar da jariri akai-akai ko amfani da abun tatso nono, don rage cikowar madaran. Waɗan nan hanyoyi na iya taimakawa mata, wajen samun sauƙi yayin shayarwa.

Kayayyakin da ake amfani dasu na zamani ko a ce na gargajiya, suna da matuƙar yawa gurin amfanin aikin noma dashi. Akwai kamar furanni, akwai garma, akwai madafi, akwai farfasa, akwai injin ban ruwa, akwai injin markaɗe, akwai tractoci, akwai matakai, akwai kwando, akwai injin shuka, akwai? To shi dai wannan furanni na farko, ana amfani dashi ne don haƙo ƙasa, da noma amfanin gona kuma. Sai garma; ana jan garma da shanu ne, ko injin noma don huɗar ƙasa. Wannan lokacin da ba a fara noma ba kenan ana gyaran? ƙasa? ana shirin yin noma. Akwai madafi; ana yanka ciyawa ko girbin hatsi dashi, kamar shinkafa ko saran ciyawa, duk ana amfani da wannan madafi a yanka dashi. Akwai farfasa; ana amfani dashi don gyara ƙasa bayan noma, kamar a dinga yin kunya-kunya don cire datti. Akwai injin ban ruwa; ana amfani dashi ne don shayar da amfanin gona, musamman lokacin noman rani, shi yafi amfani. Akwai injin markaɗe; ana amfani dashi ne don ware hatsi daga kara, kenan a cire mai amfani a zubar da wanda baida amfani. Akwai tractoci; ana amfani dasu don jan kayan noma, da yin wasu ayyuka masu wahala, tunda inji ne manya, suna da amfani sosai. Akwai matakai; ana amfani dashi don tattare ganye ko hatsi. Sai kwando; ana amfani dashi ne don ɗaukar amfanin gona, kamar su tumatur ko mangwaro, tattasai, wanda dai za ana ɗiba daga gonar, ana sawa a buhu ko ana fitarwa wani wuri na daban. Sai injin shuka; ana amfani dashi ne don shuka iri cikin sauƙi. Kamar yadda nace akwai kayayyakin amfanin gona na zamani da na gargajiya, shi na zamanin nan yafi sauƙaƙa mana aiki mai wahala, zamuyi shi mu gama a cikin ƴan ƙanƙanin lokuta.

shuke shuke dake iyo a ruwa sune irrai dake rayuwa akan ruwa ba tare da an dasa su akan kasa ba wannan irrai suna samun abinci daga ruwan da suke ciki ga wasu nan daga misalan su akwai azanla wani karamin ciyawa ne dake iyo a saman ruwa yana taimakawa wajen rage gansakuka kenan na cikin ruwa akwai water hych wani shuka mai furanni masu kyau amma yana iya yawaita sosai ya zama matsala? karamin shuka mai yawan amfani wajen ciyar da dabbobi da kuma tsabtace ruwa akwai celbinium wato nau'in pilo tsirrai dake yawo a ruwa dake hana yawan cigaban gansakuka a cikin ruwa akwai water letis ake kiran shi yana kama da latas yana taimakawa wajen rage datti a ruwa shi amfanin shi sun hada da tsabtace ruwa ta hanyar shan sinadarai masu illa yana kariya yana bada kariya ga kifi da sauran halittu daga hasken rana tsananin yawa saboda idan rana yaji zafi yana taimakawa inda halittun cikin ruwa rana bazai masu illa ba wani lokaci ana amfani da su wajen ciyar da dabbobi ko a hada taki dashi wannan suna da amfani da yawa kamar tsabtace ruwa suna taimakwa wajen tace sinadarai masu cutarwa a cikin ruwa kamar nitrate da posphate suna rage yawan gansakuka a cikin ruwa wanda yake hana ruwa ya dinga wari ana amfani da su a wuraren tsabtace ruwa don hana ruwan gurbacewa sannan a gurin kiwo da abincin dabbobi wasu nau'ikan wadannan irrai masu yawo a saman ruwa kamar durkwin da azalla suna da yawa protein ana amfani da su wajen ciyar da kaji kifi da shanu sannan akwai wata hych ana busar dashi kuma a sarrafa don ciyar da dabbobi abinci kamar yarda mukace suna samar da innuwa da kariya ga kifaye daga rana mai zafi sosai wadannan suna da amfani a cikin ruwa ba kadan ba

to shi ambaliyar ruwa da sauyin yanayi yana da matukar hatsari ambaliyar ruwa na faruwa ne sakamakon abubuwa daban daban dake haddasa yawa ruwa fiye da yadda kasa ke iya dauka ga wasu daga cikin dalilan ambaliyar ruwwa sun hada da yawan ruwan sama idan aka samu ruwan sama mai yawa fiye da karfin kasa ruwa na taruwa yana haddasa ambaliyar ruwa sannan akwai datse hanyoyin ruwa idan an toshe magudanan ruwa da shara ko gini ruwa baya samun gurin wuce yana haddasa ambaliyar ruwa ibartab kuna da koramu idan ruwa yayi yawa a koguna dapkuna ko madatsin ruwa yana iya kubcewa ya mamaye gari da gonaki saboda ruwa ba'a mashi hanya dole zai nemi hanyar da zai buda yakin da baida kyakkyawar tsarin ruwa dan haka gina birane ko kauyika ba tare da tsarin magudanun ruwa ba yana kawo ambaliya yankan daji da sare itatuwa na taimakwa wajen shanye ruwan sama amma idan aka sare su ruwa zai kwarara cikin kasa ba tare da tsayawa dumamar yanayi tauye yanayi yana haddasa karuwar sama da kuma narkewar dusar kankara wanda yai yake kara wayan ruwan sama illolin da ambaliyar nan sukeyi asarar rayuka da dukiyiyoyi mutane na rasa rayukan su da gidajen su saboda ambaliya lalacewar amfanin gona ruwa na hallakar da gonaki da shuka yana jawo fari da yinwa harda talauci sannan akai yaduwar cututtika ambaliya na hardasa yaduwar cutuka kamar kolara saboda datti da gurbacewar ruwa da aka samu rushewar gini da titina ambaliyar nanfa yana ruwa titina gidaje gadoji wanda ke haddasa matsalarmasarupi matsalar muhalli ambayila na iya wanke kasa da shuka yana rage ingancin kasa da noma kalilan sauyin yanayi sauyin yanayi yana faruwa ne saboda yawaitar gurbatar iska da kuma wasu chanje chanjen a doran kasa

Daga kayan tushen masana'antu zuwa samfari da aka kammala masana'antu ana amfani da kayan asali wanda aka hako shi daga kasa ko kuma ainahin inda yake a halittar shi daga nan samar da kayayakin amfani ga wasu daga cikin matakan da akebi daga kayan tushe har zuwa samfarin da aka kammala su kamar samun kayan asali ana samo kayan asali ko ace tushe daga kasa dabbobi ko shuke shuke misalai gasunan kamar haka ace itace daga daji don yin kayan daki ko takarda karon auduga don samar da zane ko tufafi karfe daga ma'adanai don yin kayan gini ko motoci sai hanyoyin sarrafa kayan asalin nan ko ace kayan tushe bayan an samo kayan asali ana tace su ko sarrafa su don su zama masu amfani a masana'antu misalai ace danyen itace ana yanka shi a masana'antar itace don yin katako sai karfe ana karfe ana narkar da shi don yin bututu ko kayan aiki na kara funa auduga ana tsabtace shi da sarrafa shi zuwa zare sannan mataki na gaba da za'a bi shine ana mayar da kayan da aka sarrafa zuwa abubuwan da za'a iya amfani da su don kera kayayyaki wadannan misalan su zaren audugan nan bayan daga auduga an mayar dashi zare to za'aje kamfani ana saka shi don yin zane ko takarda itace ne da ake amfani da ita don yin litattafai ko kwali sanann gilashi ana kyarawa don yin kwalabe ko kuma tagogi na zamani sannan kera samfarin da aka kammala sun hada wannan mataki ana hada kayan da aka sarrafa don samar da samfari da zai shiga kasuwa misalai kamar tufafi daga zane motoci daga sassan karfe roba da gilashi litattafai daga takarda tawada da kuma kwali wannan shisshirya su bayan an kamala kayan ana shirya su cikin kwalaye ko robobida saukin sarrafawa

In dai a yankin ana samun ƙasar laka sosai, ƙasar laka tana daga cikin nau'ikan ƙasa da ake samu a wuraren mu. saboda yana da laushi ya na riƙe ruwa sosai, kuma ya na da amfani a fannonin noma da gini. Ga wasu nau'in ƙasar laka da ake samu, akwai ƙasar laka mai ƙarfi, wannan nau'in ƙasa yana da matuƙar laushi kuma yana riƙe ruwa sosai, yana da wahalar noma saboda yana da danƙo, musamman idan ya jiƙe da ruwa, yana iya jinkirta girbin amfanin gona, saboda yana shan ruwa sosai, kuma yana jinkirta bushewa ba ya bushewa da wuri. Amma yana da amfani da kyau don shuka-shuke masu buƙatar ruwa sosai kamar shinkafa, ana amfani da ita wajen yin tubali da gini. saboda tana da danƙo mai kyau da ake buƙata a gini. ƙasar laka mai ɗan yashi a cikin shi wannan nau'in ƙasa shima ana samu a gurin, yana da laka amma yana ɗauke da ɗan yashi wanda ke sa ya ƙi sauƙi sarrafawa yana riƙe ruwa amma ba kamar wancen ƙasa mai nauyin mai lakan ba. Yana da kyau don noma da shuka kayan lambu, ana amfani da shi don shukan wake, albasa da dankali, ana iya amfani da shi wajen gini saboda yana da kyau a haɗa shi da siminti ko bulo, ƙasar laka mai ɗan shi ba laka sosai ba, mai amfanin gona kamar su bola da za'a iya yin taki da shi, yana da laka tare da ɗanye tsire-tsire, da ganyaye da suka ruɓe, yana da kyau don noma saboda yana da sinadarai gina ƙasa yana iya ɗaukar ruwa sosai, amma yana iya jinkirta shuka, idan ruwa yayi yawa, yana da amfani don shuka kayan lambu, kamar tumatir, alayyahu da kabewa, yana da kyau don inganta ƙasa a gonaki. ƙasar laka mai ruwa kuma, yana ƙara ruwa sosai, yana haifar da ambaliya ma a wasu lokutan, ana samun shi a wuraren mu, wato ta gurin kogi kenan. a ke samun su.

To don a samu amfani mai kyau daga yanayi wannan ƙasa, ana haɗa shi da yashi da taki, shine taki kamar kashin shanu ganyayyakin da suka ruɓe ko humors suna taimakawa wajen rage danƙo wato dattin bola kenan, yashi ya na taimakawa wajen ƙara numfashi ga ƙasa don sauƙaƙa girbi amfanin gona, takin gargajiya ya na ƙara sinadarai masu amfani ga shuke-shuke, sai na gaba: Yin gonakin rami rami, ana gina ginshiƙi ko layuka don hana tarin ruwa mai yawa kaman ayi kunya-kunya a tara ƙasa a kai, yin wannan ya na taimakawa wajen hana shuke-shuke shanyewa saboda ruwa da yawa, yana kuma bai wa tushen shuke-shuke damar samun iska sosai, ya na ƙarfafa ruwan shuka a gina rafuka ko magudanan ruwa don hana ambaliya, yin bututun shan ruwa a cikin gona ya na taimakawa wajen rage tarin ruwa a ƙasa, a yi inda ruwa zai samu ya dinga fita, shuka amfanin gona masu jure ruwa, ƙasar laka ta na riƙe ruwa sosai don haka ya na da kyau a shuka amfanin gona da ke jure ruwa, waɗannan suke-shuke sun haɗa kamar shinkafa, masara, wake, tumatiri da albasa, miye shuka a riƙe ƙasa da ciyawa ko ganye don rage shanye ruwa da hana ɗumama ƙasa, wannan hanya ya na taimakawa wajen kiyaye sinadarin ƙasa da zaizayar ƙasa, yin jyuin shuka wato yau Iin an noma wannan gobe ko jibi ko wani shekara ba za'a yi shi ba, kada a shuka nau'i iri ɗaya kowace shekara don hana ƙasa gajiyawa, a canja shuka kamar shekara ta farko ai masara, shekara na biyu ai wake, shekara ta uku ai albasa, ya na taimaka amfani da takin zamani da girbi lokacin da ya dace, ayyuka kamar haɗa yashi da taki yin rijis... gyara magudanan ruwa, idan anbi waɗannan hanyoyi za'a samu ƙarin girbi intacceriyar kaya.

Hanyoyin kula da zaizayar ƙasa zaizayar ƙasa ya na yawan faruwa ne sakamakon iska ruwa ko aiki mara kyau a gona, ga hanyoyin da za'a bi don magance shi: Na farko a shuka ciyayi da itatuwa, ana shuka ciyayi kaman kamar alfalfa da culoba domin hana ruwa daga wajen ƙasa, ana shuka itatuwa akan tudu da kewayen gona domin hana iska daga hura ƙasa, sannan yin gonakin rami-rami a gona mai tudu, ana yin gonakin rami-rami don hana ruwa daga kwararowa, da saurin wanke ƙasa, yin trasting na taimakawa wajen rage gudun ruwa da hana wanke ƙasa, amfani da ciyawa ko ganye don rufe ƙasan, ana amfani da ciyawa danyi da tarkacen shuka don rufe ƙasa domin hana ruwa ya wanke shi, sannan malting ya na kuma rage saurin ɗumama...ɗumama ƙasa da hana shuke-shuke bushewa da wuri, yin shuka a lokaci mafi dacewa kada ai shuka lokacin damuna mai ƙarfi domin hana ruwa daga wanke ƙasa kafin shuka ta kafu, ma'ana tai ƙwari, ayi shuka amfanin gona lokacin da ƙasa keda ƙarfi kuma babu matsananciyar ruwa a cikinta, amfani da magudanan ruwa a samar da bututun magudanan ruwa ko a tona rami don karkatar da ruwa daga wuraren da zai zaizayar ƙasa zai iya faruwa, sannan hanyoyin kula da hare-haren ƙwari a gona sun haɗa da yin canjin shuka, kada a shuka nau'i irin ɗaya kowace shekara domin hana ƙwari da cututtuka su yawaita, ana shuka bishiyoyi ko ciyayi masu korar ƙwari, a shuka ciyayi masu fitar da ƙanshi kamar lee da basea kusa da gona domin korar ƙwari, yin shuka a lokaci mai dacewa a shuka iri a lokacin da bai dace da ƙwari ba don rage farmakinsu, a guji shuka amfanin gona a lokacin da ƙwari suka yawaita a gona, amfani da magungunan gargajiya da na zamani.

A arewacin Nigeria rawar da mata ke takawa fannin noma mata suna taka muhimmiyar rawa a fannin noma duk da ce wa galibi su na fuskantar ƙalubale iri-iri, a wasu yankunan anfi sanin maza da noma amma mata su na da matuƙar mahimmanci a kowane mataki na harkar noma, wa'annan abubuwa kuwa sun haɗa da shirye-shiryen noma da shuka, mata su na taimakawa wajen shiryawa da tsaftace gona kafin a fara shuka, wasu mata su na yin zaɓin irin su na zaɓen iri da shuka amfanin gona musamman a gonaki na gida ko kusa da gida, su na kuma sarrafa taki na gargajiya kamar kashin shanu da ganyen da su ka ruɓe, da kuma dattin bola da aka share daga gida, su na kula da gona da ruwan shuka, mata su na taka rawa wajen ban ruwa a gonaki musamman a yankunan da ake amfani da noman rani, kuma gurinda bai da nisa da gida, su na kuma kulawa da shuke-shuke ta hanyar cire ciyawa da magance ƙwari da cututtuka, wasu su na da ƙananan gonaki a kusa da gidajensu inda suke noma kayan lambu, kamar tumatir, albasa, alaiyahu, lettuce, kabeji, su na taimakawa wajen girbi da adana amfanin gona, mata su na yin girbi da tattara amfanin gona, kamar wake, dawa, shinkafa da masara, a wasu lokuta su kan tsaftace amfanin gona kafin a kai kasuwa, wasu na zaɓen fasahar adanawa don hana asarar amfanin gona kamar busassun ganyeyyaki da kayan miya duka, mata su na da matuƙar mahimmanci a ɓangaren sarrafa kayan gona, don samar da kayayyakin da ake amfani da su a gida, da kasuwa, misali: Shinkafa, wake, masara, dabino, manja, man gyaɗa don yin girki, mata su na sayadda kayan amfanin gona a kasuwanni musamman a yankunan karkara, wasu na da ƙanan sana'o'i inda su ke sayadda kayan abinci, kamar garin rogo, tuwo da busassun kayan miya, mata su na yin kiwaon awaki, tumaki, shanu domin sayarda nono, cikui da kuma fatu.

Matasa su ne kashin bayan alumma su na taimaka ko in ce su suka fi ma taimakawa a pannin amfanin gona kamar shirye-shiryen noma da shuka shi ne ya kama tun da ga samar da gona a duba yanayin kasa da ire-iren shukan da ya kamata ayi duk wannan matasa su na taimakawa gurin wasu na yin zabi, su zabi irin da ya kamata a shuka da ya dacce da wannan kasan zai haifar da ƴaƴa masu kyau su na kula da amfanin gona da ruwan shuka kaman ace idan shukan rani ne, su ne su ke da alhaƙin tun da su na da karfi, ɗebo ruwa da da ga kogi su na bawa shuka ruwa dayawan zuwa kuma duba gona idan baa kusa bane ko da yaushe za su iya fita su je su duba amfanin gona da kuma mai gona ya ke ciki su na taimakawa bayan anyi shuka wurin zuwa a dinga dubawa in yayi ciyawa, ciyawan da baa so a cire shi tsannan idan kwari su na bata gona su na taimakawa wajen nemo magani da kuma hanyan da zaa bi a hana wannan kwarin su yaweita su na taimakawa gurin girbi da adanna amfanin gona su na tattara amfanin gona dayawa kamar masara wake, dawa, gero waken suya dukka a na sarafa amfanin gona a na da matukar gurin sarafa amfanin gona dan siyar da kayaki da ake amfani da su a gida, ko kuma a kasuwa kaman shinkafa wake, masara, dabino manja, kuka ga sunan dai, abubuwan dayawa. Nan su na kasuwanci da siyar da amfanin gona su na amfani gona a kasuwani musamman ayankuna ko kuma a ce a cikin bura ne, su na fittowa da shi da ga kauyuka su kawo bura ne, su tsayar a wasu yankunan ma su na yin kiwo da kula da dabbobi kiwon shanu, awaki ko kiwon kaji domin siyar da kwai da kuma naman shi tsannan ba su samu kaluballe dayawa.